Umusaani ukwarire i'tshirt ni mbaale inyimbi wa'ambile lusaala wemile abundulo e'nyanza, abundulo enyanza mwene iliwo busaala, inyanza yino imbalayi

Umukhasi weboyile ilesu wamemile umwana khumukongo umukhasi uyu wetukhile litoore khumurwe warerekho riru i'munkongo womukhasi uyu iliyo kamatoore kakalikho kamaru ka'green utuyori ilimo ni bisaala

Babandu bakali, babandu bano balala bekhalakile khuburebe bwekimibawo anabonemo umulosi iliwo umulosi isi umukhasi emilewo khamukanikhayo bawambakile bunvela mu mu khundebe khwabwe bunvela buno buli bwa'blue utuyori bano babalangile abundu betse babawe buyeti i'munkongo iliyo kuyu ataayi iliwo bunyaasi ni kimisaala

Basaani bane bemile khungaaki Khwe inzu fwana khabatsa khukula inzu khulwekhuba ba'ambile tsimbawo, inzu yino basili khuramo kamadinisa ta, andulo e inzu ah iliwo kimisaala kye green ni abwenikho kimisaala kiliwo, tsi wire tsye kamasanyalazi tsyabirire ambi inzu iyi, ni kamafumbi ka blue utuya uri iliwo ni nyanza

Imotokha itipa khumotokha khulikho umusani uwimile, ilikho kamatoore kesibasutile, ni'kutandalwa kwa orange imotokheyi ili khu'luguddo lwa'tarmac khundulo khwe'luguddo ilikho bunyaasi bwa'green ni kimisaala kya'green

Kusaala, kusaala kuno kunyelele, kusaala kuno kuli ne busotsya bufwiti busotsya buno buli bukaali, khubusotsya khulikho kamasaafu, kamasaafu kano kagreen utuya uri kusaala kuno kwe kimichungwa.

Tsinzu tsilinga gamadukha, habwene hezinzu ha iliwo bibindu bigali isi khabagulisa nga khabirambisiwa hango iliwo biwili bibilimo gimichungilo iliwo butebe bubodokelefu, iliwo butebe bubundi bugali iliwo bubwipo nibindu bibindi bigali.

Babana bakalikho bekhale bakwarire uniform utuya ori be khwisomelo ba'ambile utuya ori iwutsi ni imbisho, utuya ori khabeyika khunaba sisindu, inyala yaba khabeyika khunaba sitambala

Umwana wekhana wasitamile asi wa'ambile tsinyanye mukha vela warere amurwe, wa'ambile lu note lwe tsingumi tsibili, andulo ewe iliwo khakhepo khalimo tsinyanye tsitsindi, utuya ori umwana uyu akulisa tsinyanye, abundulo e lugudo iliwo bubale, umwana uyu utuya ori iliwo ukhomupa sifwani

Imotokha ilinga itipa khekhwesa kumotokha kukusinya fana kwakhayikhane khukenda, andulo iliwo umusani uwimile , i'luguddo lweliloba, andulo iliwo binyaasi, ataayi iliwo inzu ni kimisaala

Iyino inguche, inguche iyino yamaliya lukali, ili ne kamoya kamakali, inguche iyi yakonelekho asi ikhewumulamo yakonele mubunyaasi, bunyaasi buno buli bwo green, inguche iyi ituyibwa musiru.

Babandu khabakendela khu lugudo lulikho bubale, iliwo tsinzu tsye kamatafari, utuya ori kano kamadukha iliwo khapande kha yellow khakhokesele ori lidukha lisi bakholelamo mobile money isi bandu barusilakho silingi ni basindikhila silingi

Utuyori khaba'ngoona lugudo, iliwo i'motookha i'tiipa i'khetsukha lilooba, yabawo i'tractor isinya ni ilima iya yellow, ataayi iliwo busaala ni bunyaasi bwa green

Birara bamisimikhakila kimisaala, ba ba bakulila bunyaasi, birara bino bandu babikhamo bilyo byabye bisi baba bakhonyolole, birara bili bibili, andulo iliwo ingokho, itaayi iliyo inzu ye kamatafari ni kusaala kukulikho bimuli, ilikawo ni binyaasi

Tsino silingi tse'uganda, ilimo lukhumi, tsingumi tsirano, kumutwalo lulimo ni lwekimitwalo kibili kimitwalo kibili kiilimo tsiinoti tsibili

Umusaani wakwarire e'kofila ni tsi'galuvindi, umusaani uyo wasangalile naabi, wakwarire isaawa khumukhoono, umusaani uyu wa.. wekhale khanaba sishalani wabonele ni i'ngubo a'ndulo fana e'ngubo yi niyo esi khanaba, imukongo iliwo lulwitsi lwetsi mbawo

Bakhasi babili numwana, umulala wekhale a'asi ukundi wemile weboyile i'leso khabakulisa bibindu nga cabbage, tsinyanye, green pepper bemba bayombekhakakhawo buyu bakulila kimisaala

Sino sisyombekhe similiyu nabi nga sye i'gorofa. Sisyombekhe sino syafwanile uri isi basabilamu, syafwanile uri kumuzigiti kwe basilamu. Abweni eh sisyombekhe aha iliwo bunyaasi bwa green yabawo ni busaala bwesi babyalakawo.

Khano khaduuka khagulisa bilime khaduuka kha khalimo bitungulu, tsinyanye, bilinganya, gimichungwa, bulazi iliyo ni gamarofu ni bibindu ibindi.